Waa xeeb ama bad waxaa ku yaalla silig ama shabaab waxaa kasoo maxaayo niman qaarna way galayaan

Meel aan ka gortagno jermiska Intuusan jirkayna fiyobanahy Waxana la gado waa qiimo aad u yar

Waa saako midadkeedu yahay madow buluu waxa ay taallaa xarumo waxa ay suran tahay boombalo

Waa guri mideb kiisu yahay madow wuxuu leyahay darjiimo cadaan ah

Waa saako cadeys ah saaran qamaar yar, waxaa kudhagan xaanshi gaduud ah iyo xaanshi cadaan ah waxaa kuqoran qoraal cadaan ah iyo qoraal madow ah. Qamaarka midabkiisu waa madow.

Waa shaati saaran meel cadaan ah. Shaatigu waa laalaaban yahay guluustiisu waa cadeys, asna waa garee iyo cadeys. Waxaa kudhagan xaanshi madow ah waxaa kuqoran qoraal cadaan ah.

Waa boonbalo waxaa kujiro surwaal. Boonbaluhu waa cadaan surwaalkana waa garee waxuu leeyahay xarig madow ah.

Waa bir taalo ah oo laba xabo ah oo lagu kala duwaayo bur io bajiyo io sanbuus birta gudaheeda waxaa ku jirta saliid

Waa niman dhalinyaro ah oo yar iyo wayn ah, oo kujiro masaajid oo kutub aqrisanayo, wiilka ugu soo horeeyo waxuu wataa koofi cadaan ah iyo qamiis garee ah waxuu gacanta kuhayaa kitaab.

Baasto waxay ku jirtaa kartoon kartaan ka midabkiisu waa baluk

Niman gacanta ku haayo boor boo-boor ah midka usoo horeeyo wuxuu wataa suud shaati garawaati io koofi shaatiga waa shaati cadeys cadeys ah garwaatiga waa giriin suudkana waa madow

Waa wish sugayey shubka qaadayo shamiindada midabkiisu waa jaale kursigana waa cirif madow ah

Waa guri ku socoto dhismo waxaa kataagan birar iyo alwaax , guriga waxaa laga sameeyey dhagax iyo bulukeeti.

Boombalo oo ku jiro katiinad iyo faraanti Bombalaha midabkisu waa madow katinada farntiga iyo dhagadhaghna iyo jijinta midankodu waa dahabi

Meshaan waxaa taagan mooto waxaa saaran labo will oo walala ah

Waa meel waddo ah yaalo dhar iyo waxyaabahaas lagu gado

Naago iyo niman fadhiyo meel waxa ag yaalo miis

Waa cunto saaran miis ku jirto saxan madow waa jibsi suuga an waxaa ag yaalla cabitaan nin ay agfadhiyo

Waa meel hool ah miisas iyo kuraasman. Miisaska waxaa saaran maro cadaan iyo gaduud ah iyo maro oranji yar ah. Qaadooyin saxaman iyo galaas.

Waa meel maqaayad ah gabadha u soo horeyso waxay wadataa dhar madow ah gabadha kale kuxegta sidoo kale cabaayad madow, gabadha kalana waxay heystaa mindi, waxay wadataa taraaxad cagaar ah iyo cambor cagaar ah.

Waa laami waxaa maraayo cagaf cagaf midabkeedu yahay jahlo waxaa maraayo dad guryo ayaa ku yaalla

Meshaan waxaa yaalo miisas mara cadaan saran yahay

Waa maxkamad waxaa jooga niman ciidan oo wataan dhar madow oo ka dambeeya boor

Boombale oo ugu jiro shar iyo surwal bombalaha midabkisu waa cadan shaarka midbkisuna wa cad suwal cadaan ah

Waa laami waxaa kuyaalo dabaq aad u dheer laamiga waa laamiga lambar afar dabaqa waa cadaan, waxaa maraayo baabuur yaryar iyo mootooyin waxaa ugu soo horeyso mooto faykoon oo meel taagan ninka saaran waa nin dhar madow wato.

Waa carwo lugu gado faranjiyeero, qasaalado, digsiyo, qasaaladaha waa cadaan, faranjiyeerka waa garee.

Waa gabdho wataan xijaabo jaalo caddays imtixaan ayay ku jiraan waxaa hor yaalla warqado miisaas ayey ku fadhiyaan

Waa nin salaad tukanaayo oo kufadhiyo kursi iyo niman taagan, ninka fadhiyo waxuu wataa koofi jaale ah iyo ookiyaalo madow ah, cimaamad cad iyo gaduud ah, shaati buluug ah.

walaba nag iyo nin labada nag waxy watan Dhar midab kisu yahay tan uso horeyso waxay wadata garbsar cdes a midakalana waxay wadata garbasar cad iyo gadud ah midabkoduna yahay madow

Waa garoon lugu dheelaayo banooni waxaa kufidsan roog cagaaran waxaa ku wareegsan wareegmo cadaan ah.

wa nago iyo Niman oo tag tagan nimanku waxay watan sudad gabdhaha gabadha uso horeyso waxay gacanta kuhaysa makarofan waxa wadata garbasar oo gadud ah iyo qax wa ah

Waa albaab midabkiisa uu yahay cadaan

Waa kii lugu dheelaayey oo laaduu lugu dhelayay midabkiisu waa cadaan iyo madow badhama badan ayuu ka kooban yahay oo madow ah.

Waa meel kuwareegsan dhagax waxaa kujiro carro gaduudan waxaa kubeeran geedo fiyoore iyo geedo qumbe oo cagaaran.

Waa niman oo dhalinyaro ah aad u faro badan meel darbi ah fadhiso oo buluug ah. Ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa fanaanad buluug xegeen ah ama qaxwi iyo surwaal madow ah.

Waa naago fadhiyo iskuul waxay haystaan buugaag io qalimo waxay qorayaan cashar madaxa qaar wuu u duuban yahay qaarna wuu u faydan yahay waxana ugu duuban maro madmadoow ah dharka ay wataan waa dhar jaale ah

Waa niman kursi ku fadhiyaan waxaan u soo horeeyo nin wata koofi cadaan okiyaalo madow shaati

niman ku fadhiyo kuraas kuraasta waa madow miskana waa qaxwo waxaa saaran caafi iso qudaar ninka soo haray wuxuu wataa shaati cadaan ninka ku xigana shaati baluug iyo koofi gaduud iyo oo kiyaalo ninka kaleetana waxuu wataa taleefan iyo saacad

Waa boonbalooyin waxaa kujiro saakooyin qaarna garamo iyo surwaalo iyo goonooyin ayaa kujiro. Midabka boonbaluhu waa cadeys, saakooyinku waa cadeys, madow, fiyool iyo qaxwi.

Waa naago kufadhiyo kuraasman oo ah buluug iyo cagaar. Gabdhuhu waxay wataan saakooyin oo cadaan ah iyo garbasaaro cadaan ah iyo shaatiyo buluug ah oo calanka soomaaliya.

Gabdho fadhiyo meel gabdhaha waxey ku fadhiyaan kuraas gabdha waxa usoo qoreeso sedax

Waa saxan cadaan oo ku jiro baasto balbalaar oo gaduudan baastada waxaa ku dhex jiro barbarooni karsan oo cagaaran dhinac waxaa ka yaalo malaay karsan jaalo ah labo jeex liin aa ka saaran cansalaato iyo yaanyo sibirzaan

Waa laami waxaa maraayo baabuur iyo dad. Waxaa ugu soo horeeyo waxuu wataa fanaanad madow ah iyo surwaal madow ah, baabuurka midabkiisu waa jaale, cadaan, madow iyo buluug.

Waa laami ama wato maraayaan mootooyin badan midabkooda waa gaduud iyo jaale iyo madow.

Waa dabaq dheer oo dhawr biyaano ah banaankiisana waa intarloog waxaa yaalo miisas iyo kuraasman, waxaa yaalo baabuur cadaan ah.

Waa niman aad u faro badan aqrisanayo kitaabo. Ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa kitaab gaduudan, ookiyaalo madow ah iyo koofi cagaar ah.

Waa suburmarkat lugu gado buskud kale nuuc ah, oo kujiro bac gaduud, bac buluug, bac cagaar iyo faskiliin.

Waa darbi kudhagan alwaax. Darbiga waa cadaan alwaaxa kor iyo hoos waana qaxwi. Waxaa saaran dhagaxmin doobo kujiro iyo ubaxyo midabkiisu waa cadaan, cagaar, madow iyo gaduud. Kan hoosana waa cagaar iyo bingi iyo cadaan.

Waa katiinad oo saran mel madow ah katinad waxey kasameysan tayahay kuul oo laba nuuc ah cagar io cagar biyobiyo ah waa katiinad

Waa sariir waxaa saaran waxaa ku sawiran ubax midabkiisa yahay cagaar guduud

Boombale ugu jiro shaati io surwaal boonbalaha cirbaha way ulaaban yihiin boonbalaha midabkiisu waa cadaan shaatiga jaale xigeen surwaalkana waa baluug

Niman iyo naago fadhiyaan meel wax lagu barto waana maktabad waxay ku fadhiyaan kuraas madow miisaas maktabadda waa madow

Waa qol waxaa yaalo fadhi iyo miis iyo kursi yar. Fadhiga waa cadeys waxaa saaran barkimo cadeys ah, miisku waa labo dhexdiisa waa cadeys.

Waa masaajid lugu tukanaayo wiilal ayaa taagan masaajid rooga yaala waa buluug.

wa arday dugsi dhaxa a fadhisa xisad waxay watan Dhar midabkodu iskuwada noc ah shatiyo jala ah iyo suwalo Cades ah

Waa meel saaran dhagax kujiro dhagax cadaan ah iyo ubax cagaar ah oo caleemo dhaadheer leh.

Waa gabar kufadhiso kursi waxaa agyaalo miis madow ah waxaa saaran muubeelo iyo baagag. Gabadhu waxay wadataa taraaxad cadaan ah iyo ookiyaalo iyo toob baroon ah.

Meeshaas waxa yaalo baakad nacnac ah oo guduud io buluug isku jira ah

Qol waxaa yaalo miis kuraas midabkooda yahay madow darbiga dhar ayaa ku dhagan midabkeedu yahay madow

Waa niman kufadhiyo kuraasman gaduud ah, ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa koofi jaale ah iyo ookiyaalo, shaati gaduud ah.

Kabo lagu haayo gacanta ku haayo boor boo-boor ah midka usoo horeeyo wuxuu wataa ookiyaalo madow ah shaati gaiig ah gacanta wuxuu ku hayaa

Waa garoon waxaa joogo nin bannaan dheelaya wata fanaanad cagaar kuma caddaan dhulka waa cagaar

Waa naag ku labisan dharka hospital ka shaati cadaan ah

Waa gaadhi oo caragadis saaran iyogoyada labadiisa badalay iyobadala iyo Caro dhagax

Waa meel buur ah waxaa ku yaalla caws waxaa ku wareegsan fiilooyin cagaar ah

Waa wiilal iyo gabdho dheelaayo oo dhaantaynayo. Wiilasha waxay wataan shaatiyo madow iyo maro dhexda oga xiran. Gabdhaha waxay wataan dhar cadaan ah iyo dhar gaduudan.

Waa dhalinyaro fadhiso dugsi ama masaajid dhalinyarada midka ugu soo horeeyo wuxuu wataa ookiyaalo io qamiis baluug ah io camaamad cadaan ah midabkiisu waa baroon

Waa will arday ah oo dugsi dhexe ah waxuu wadtaa bookgaag waxa uxiran saacad shaati kalarkiisu jaalo ama cadees iyo surwaal cadees ah

Nin oo askari ah oo gacanta kuhaayo makaroofan feeraha oga dhagan geed gaduud ah wato maro gaduudan, koofi cagaar ah iyo shaati cagaar ah.

Waa sabarmaarke waxaa lagu gadaa cabitaanno waxaa yaalo filanjeero waxaa ku jira cabitaanno buluu guduud

Nin ku fadhiyo kursi wuxuu wataa shaar kofi iswaal waxaa ag fadhiya nin wata suud madoobe

Niman badan oo kufadhiyaan kuraasman waxaa horyaala miis waxaa saaran maro cadaan ah. Miiska waxaa saaran labo saxan yar iyo fiyoore cadaan ah. Ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa qamiis cadaan ah ama garee, ookiyaalo madow ah iyo koofi cadaan ah.

Waa labo gabdhood oo dugsi sare ah waxaa agyaalo miis jaale ah oo ay ku diyaarinayaan intixaan, waxay haystaan qalimaan jaale ah.

Waxa ay muuqda gabdho taagan ay wataan xijaabo waxaa madaxa u suran koofi cadaan

Waa qol waxaa yaalo labo sariir oo midabkoodu yahay caddaan waxaa saaran jawaari buluug ah

qamadi iyo ma

Waa mooyo waxaa ku jira basbaas cagaar iyo toban cadaan dhulka ayuu yaalaa

Kuraash iyo miis miis qado lugihiisa waa cadaan kor kiisana waa cagaar

Waa fadhi wayn iyo miiskiisa. Fadhigu waa madow, barkintu waa madow, miisku waa cadeys waxuu leeyahay qaanad waxaa saaran labo xabo hormuud.

Waa labo nin ku hatso gacanta qalin io buug midka usoo horeeyo wuxuu wataa shaati tolniin ah oo qaxwo ah ookiyaalo madow io saacad ninka kalena wuxuu wataa shaati cadaan ah

Waa kursi ama miis lugo leh oo lataraarixinaayo, lugihiisu waa madow hoos, birihiisu waa qalin, miiska korkiisa waa madow.

kan waa hal joog kawo iyo hal joog

guryo oo mañana ahtana ah isisarsaran oo dabaqyo dhadher ah midabkoduna yahay bulug albabadoduna iskuwada ek oo madow ah

Waa sariir lsgu shidaayo io toboleedkeeda sariirta midakeedu waa qaxwi waxaa saran maro cadaan ah io waxaa saran maro qaxwi ah io buugaag

Waa boonbala oo saddexdaba ah waa isku wada mid pompalayaasha midabkooda waa caddeysa saakooyinkoodana waa

Waa dhago dhago saaran meel madow ah waana dhago yar oo dahabi ah.

Waa shirkada beeko darbigeeda oo dheer midabkiisu waa cadeys iyo qaxwi. Waxaa kuqoran qoraal oo ah beeco.

Waa meel masaajid waana labo xabo mid waa cadaan midna waa weynta Spain is a

Boom ba la dhex taagan meel carwo ah ugu jiro shaati iyo ser midabkiisu waa caddaan

Waa cagaf cagaf midabkeedu yahay jaalo madow waxay taagan tahay meel

Waa roog cagaaran saaran shaar cadan iyo cimaamad buluug ah

wiilbaranayo cafimad oo wato shticadan iyo suwal bulug a oo wiilka madaxa ogun dubayo fashad wuxu wata shati cadan ah iyo suwal jala ah oo kufadhiyo kursi jala ah

Fadhi afar nafar oo lix barkin saaran sidoo kale cuudka carfaayo ayaa miiska saaran yahay io bahal yaroo cadaan ah io maro safaleeti ah io labo miis oo yar yar ah oo cadaan ah sidoo kale lugihiisa yahay kafeey sidoo kale kursiga midabkiisu waa kafey